Mittaa dumma dumma ogiyan shaakki be'ana danddayeettes. ubbaka mittay nuussi immiyoo go'aappe denddidi be'iyoo saatiyan darobatussi go'ana dandayes. leemisuwaassi asay daafuridi awaappe gemettanawu kuwaka gididi maaddosona hegaape adhidaagan geeshsha carkkuwaa ekkanawuka loyttidi maaddoosona.

Asay asassi dumma dummaba erissana danddayees. Leemisuwassi wolaytta sooddo yunvurshshee baassi bantta layttan naat sooope essuwara yaana mala etussi oduwaa gataanasi ubbakka dumma dumma naatussi guugiya assiyaba shiishi attanasi dumma dooretiyaga.

Asaa naati hombbocanaassi/allaxxanaassi dumma dumma sohuwa doorana danddayoosona. Hegaappe issoy tukke keettaa. Qumaa mi simmim asay tukkiya uyidi hombbocees, ubbakka kase de'iyo duussaappe laggetuura keehi ufayttiyogee ayba lo'iyabeeshsha!

Asaa naati bantta de'uwa kaaletanawu dumma dumma oosota ootoosona. hegeetuppekka nu kaluwa kamanawu maayuwa sikkiyoge sinta xeera. beni wodiyan shimayniya ha'i wodiyan keehi elello miishshati de'oososna.

Wolayttan dumma dumma qummaa qommoti de'oosona, ubbakka hegeetu giddoppe boynay issuwa, boynay asa naatussi uluwan namissaa namissaa teqqanaassi maadiya qumakka gidin go'ees. Ubba harantuwankka daro harggiyappekka teqqanawukka malaala.

Baaso hagaazatuppe issuwa kaamiya ekkanawu danddayetees. issi sohuwape hara sohuwa baanawu kaamiya go'eetees. H kaameekka baasi ekkiyaba dumma dumma halixxisiyabata naagees.

Beni wode asay issi sohuwappe ahara sohuwaa baanaw dumma dummaba go'etanaw danddayes, leemisuwassi para gidin baluquwaa. ha'i gin kaame yidasappe dommin asay ba alalliya gidin hara alalletussi eessuwara gakanassi keehin maaddesinne homboccisees.

Dere asaanne so asaa dummatettayi aybe giidi xeelliyode so asaappe dendiyode issi keettan de"iya suuttan gayttiyageeta gidishin hegeetikka aawaa aayyiyo etu naata. Qassikka dere asaa giyogee issi heeratettan gayttiya woykko issi moottan biittan gidiyoogaa.

Nu biittan asay keetta asay dumma dummabatun keetidi giigissanw danddayees. leemissuwawu mitta boccotun dumma dummabatun asay keetta keexxees, ubbaambbakko shiiqiyoo saatiyaa hageppe lo'iya hegappekka aaruwan lo''iyaa puulatiyaabatun oottiyooge ubba lo''iyaaba.

Gukkiyaabati asa naatussi daro maaddiyabanne ubbakka qohiyaaba gididikka beetanawukka danddayoosona. hegetuppekka issoy maatta. maattay asa naatussi bollata gimbbanassi gidin achchata minttanassi sintta xeeran ekketiyaaga.

Puulayiyooba asayi asaana gidin ubba keettatuunikka dumma dummabatun koyro de"iya puulaappe ubba aaro puulaa immana mala go"ettiyo issuwappe issuwa puulaa asayi darobaassi go"ettes hegeekka keettaa allattissanaassi naata ufayssanaassi.

Wode ooraxxi oraxxi biyo saatiyaan asaykka he wodiyaara issippe woxxana mala dumma dummaba wodiyaa garssan ootidinne kanttisside beettees.. gidoppe atin hage maayuwaa sikkiyooge dumma dumma erettida maayota ubbakka erettida zammanaba be'iyooge aybba lo''i.

so meedosata asay dumma dummabaasi go"etees. leemisuwaasi baluquwaa asay togganawu giidin issi sohuwaa hara sohuwaa a bollan buquraa wottidi efaanawu maadiyaa keehi daro maadoy de'iyoo meedoosa. kare medoosappe issoy gaammuwaa.

issi so asaa dumma dumma sohaappe issippe shiiqidi bantta naatuura gididi shiiqi uttidaashin be'eettes hegeetikka guuttape doommidi gastta asaa gakkanaashin issippe de'ishin be'eettes.

Kusha hiillati asaa naatussi daro maaduwaa immoosona. Hegaa xaalaala gidenna ubba wogaane zannaaqa gididikka maaddoosona. Leemisuwaasi kalttaa be'iyaaba gidikko mittaa qanxxanaw massanawu ay hegaa xalalee sintta yeletaasi i aybaappe merettaakko erissanawu zannaqaa sohuwaan wottanawu danddayettees.

Kattaa woyikko qumaa asay baassi dumma dummabatuppe shiishshana dandayes. Leemisuwaassi mittaa ayifiyaappe ekkiyaaba gidikko ka"in gidin ka"enaani miyo dumma dumma mittaa ayifeti de'iyo gishshawu hegeetikka eta dichchaakka xeelliyo wode asaa naatussi immiyo maaduwaara keehippe...

ammanuwaa eqotati hara eqotatuppe keehi dummatoosona aybissi giikko asay bawu gelidoogaadan be'idinne be'ennan bawu hanes giidi ammanana danddayes hara eqotati qassi be'enaban kushiya yeddokona hegaa baggara keehi shaahotettay de'es.

Asaa naati ha7i wodee zammaanoogaappe denddidaagan beni go7ettiyobata hegaattuwanikka ubba ha7i wodee ehiyoobata dumma dummabatussi go7ettes. Leemisuwassi meqqiyabata gidennabata ha7i guyye zaaranawu danddayiyoobati ubbakka malaaloosona qoppiyode.

Keettayi asaa naatussi kane koshshiyabatuppe sintta xeeran ekettes. Leemisuwaassi issi asayi karen aqiyaba gidikko daro woraa do7atuuna gidin ubba dummabatuunikka sho"ettana woykko daro danoyi gakkana danddayes ayibissi giikko keetti baynna gishshataassi.

Mitta uafiyappe demmiyoobati asay qayiniyaan gidin kattidikka baassi namisappe eessuwara zaara go''etiyoo quma qommotu besan issuwaa. ikka asaa naata namissappe zaariyooga xalala gidena ubbakka asa naati be'idi ufayttanawukka maaddoosona.

Issi dere hara deriyappe dummatiyo keehi darobati deosona. Hegeetuppe issoy yetta; ha yettay siyiyode bollaa pashkisiyane ufayssiya yetta siyidi wolayttatetta qonccisiya maayuw maayidi allaxidine duriidi bidi deiyagetabe'etees.

Maayyuwa maayyiyo wogay asa naata issi biittaa hara biittappe dummaydi bessana danddayees. leemisuwassi Wolaytta maayuwa giddon dungguza ekiyaaba gidikko la asay hage hage Wolaytta aseyye giidi ubbaka asi odennan erana danddayees.

wodiyappe wodiyan ambati keehippe lo'oosona. wolaytta mootani laapun pengee de'iyo sodo ambbiya, banta deriya aaro maaduwa imaydda de'awusu. hegeetuppe amaridaageti dichaa oossuwa imoosona.

Katta giyooge asay issittoo coommidi mittigiyooba gidena. Ubbakka uyyiyoobatunkka katta getettidabi daana danddayees. Leemisuwassi asay shonkkora tokkidi biittappe kessidi uyyidikka gidin coommidikka beettana danddayees. Hegakka asassi laqilaqqessinne keehippe mal"idi beettees.

Doozata ayfiyanne ayfenabata giidi qonccisanaw danddayetees. ikka asa naati de'uwan de'anaw appe go''etana koshshees. ubbakka muussa xalaallassa gidena asa naati geeshsha carkkuwa demmanaw hara garttee baynna kochchoro oge.

Mittaa ayfeti asaa naati issi sohuwani mittaappe tarshshidi gidiini ubbakka biittaappe bookkidi unkkotidaagaa mentti karen awan wottidi darobaassi go"ettana danddayoosona. Yaatiyo saatiyan dumma dummabatussi maaddes. Ikka a oosuwan ayba malaaliishsha!

Wolaytta moottan keehi daro zannaqa sohoti de"oosona. Hegeetuppekka issoyi sooddo ambbaa giddon de"iya daamoota deriya loytti xoqqaa kiyennan beettiya moochchenaa booraago gonggoluwa be"anawu denttettiyogaa.

Ha"I wode asaa naati kushe hiillan giigiya buqurata go"ettiyoogaappe daruwaa wodee ehiidobaa go"ettiyogaa besses. Nu aawati biittaappe munaq qidi giigissiyo so buquratuppe issoyi shaatiya be"anawu danddayettees.

Odoy asaa naatussi doona xalalaan gidennan ubbakka misiletun de'iyaageeta be'idi hage haga gaanawu hanees giidi asay ba kaahan qopana danddayees. Giddoppe attin misiliyaan be'iyoobay asay hayttan aattiyoobatuppe keehin dummatoosonanne ubbakka hombboccisoosona.

Medoossata eta sunttaappe amppidi denddiyode de'oy de'iyobata gididi issi sohuwappe hara sohuwa qaaxxanawu danddayiyageeta. Etakka naa"an shaakkidi be'ana danddayettees. Sonne kare medoossata geetettoosona. So medoossati asaara de'iyageeta gidiyode kare medoossati asaappe haakkidi de'iyageeta.

tukke keettaanne katta keettaa gaytotettay keehippe wolqqaama. Aybissi giikko asay qumaa mi simmidi a bollan haattaa uyiyoogee attenna, haattaa sohuwanni qassi asay baassi hombbocanassi giidi tukketa gidin hara harabatakka qohiyooge keehi maalaalees.

Ooratta sohota be"anawu asay issisaappe harasaa mandares. Gido shin nu moottankka dumma dumma zannaqa sohoti de"oosona. Hegeetuppe issoy moochenaa booraago gongoluwa. Ikka wolayitta moottan sooddo amban beettiyagaa.

Kaassay asa naati bantta giddon issoy issuwara bola ho''etanassi go'ettana danddayoosona. ubakka issi deriyaara hara deriyaara anaccetana danddayees. hege beni wode coo bolla ho''ettiyooba gidikkonne ha'i dabbotetta minttanawukka keehipe lo''o.

Ispportte asa naatussi keehi koshshiyaaba. ubbakka issi asi bana harggiyassi aattidi immena mala ispporttiyaa galla galla oottana koshshees. ay hega xalaale ispportte issi deriya hara deriyaara gattanawukka zarphphe. ubba oonatetta boxxoxisanawukka maaddees.

Biittaa asay ha"i wodee zammaananaappe koyro kushe hiillattuuni merettabaa dumma dummabattussi go"etees. Ubbakka huuphiyan away bochchenaadan huuphiyan wottiyobatakka bantta kushiyan sikkidi go"ettiiddi takkidosona. Hegeetikka be'iyo saatiyan keehi malaalosona.

Issi asi baw de'iyaaba zal"iyaa hanotawunne haratussi qassi allaxxiyo sohodan maaddanaw dumma dumma miyyiyoobatanne uyyiyoobata shiishshees. Hegekka bawunne haraw maaddo gidiyo gishshaw biitten darana koshshees.

Nu biittaan erettida oosotuppe sintta xeeran goshshaa wottanawu danddayettees goshshaa oosoy asaa naati miidi bantta de"uwaa sinttawu kaalettanawunne naamisaappe attanawu goshshappe demmiyo murutati sintta xera.

Ayfiya tokkiini biittaappe kiyidi asaa naatussi daro maaduwa immiya dumma dumma qumaa qommoti de"oosona. Leemisuwassi bambariya ekkiyaaba gidikko bambaree asaa naatussi daro go"aa immes. Ubbakka tolso ashuwaara tushki tushki miyode ubba mal"oy dumma.

Be"in be"a be"a giya ubbakka be"idosaappe simmada haa yooppa giisiya sohoti wolaytta moottaa giddon de"oosona. Ubba hegeetu giddoppekka sintta xeeran eqqiyaage ajjoora soosuwa. Ajjoora soosoy asaa naati bollappe wodhiya haattaa be"iyoo saatiyan asaa pashki oottees.